Ngibona indlela lapho okuhamba khona abantwana besikolo abathathu. Amankazana amabili lomfana oyedwa.

Isikolo sabantwana esiyakhiwe ngendlela enhle emangalisayo ukuze abantwana bazofunda bekhululekile njalo bevikelekile phakathi kwamagumbi abo okufunda.